Empologoma ekutte ku ttale mu busubi obukalu ddala obulabika ng'omusana gubwokyezza ne bukala, empologoma eno nsolo ya ku ttale era nga nkambwe nnyo, wabula ate nga muziro mu Buganda.

Abakazi basatu beetisse enku, batambulira ku luguudo olw'ettaka. Ku mabbali g'oluguudo luno eriyo omuddo ogwa kiragala era ng'eriyo n'emiti. Mu maaso gye balaga eriyo emiti emiwanvu egy'ebisansa egiriko amatabi agakiragala.

Ku ttale mu muddo omukalu era ng'oludda olumu waliwo ettaka, waliwo entulege ezitambula. Entulege zino ziwerera ddala era nga buli emu egoberera ginnaayo. Zirina amabala ameeru n'amaddugavu.

Obukutiya obuteekeddwamu amanda ng'obumu bweru obumu bwa kyenvu kuliko n'akakutiya akamyufu, bubikiddwako obumu amatundubaali aga bbulu, buteekeddwa ku mabbali g'oluguudo, we buli waliwo enkondo era ng'enkodo zino zaanikiddwako engoye. Emabega w'enkondo zino eriyo obusubi n'omuddo ogwakiragala.

Abasajja basatu bali mu lyato liri ku mazzi litambula, omu ku basajja bano ayimiridde mu ssaati enzirugavu akutte ebyennyanja, omulala akutte enkasi era ng'omulala atudde, abasajja bano balabika nga bavubi.

Omusajja atudde ku mudaala gw'ennyaanya n'obutungulu ng'emabega we eriyo ebisero era n'ekifuluusi ekisibiddwa aliraanye omusajja ayimiridde emabega w'obukutiya obuteekeddwamu obutunda n'emicungwa era nga n'emabega w'ono eriyo ekisero ekirimu obutunda.

Omusajja atuuziddwa ku kagaali k'abalema ayambadde empale enzirugavu nnyimpi, awanise emikono gye era mu ngalo ze akwatiddemu omupiira omwetooloovu omumyufu. Emabega we wayimiriddewo omusajja ayambadde essaati ey'emikono emimpi enzirugavu n'empale emmyufu erimu olukuubo olweru. Omusajja ono awanise omupiira aguteebe mu katimba.

Amazike mu langi enzirugavu gali ku ttale mu muddo omutonotono ogwa kiragala. Erimu ku mazike gano likutte kkaloti liri mu kulya.

Ku mabbali g'oluguudo wateekeddwawo obutebe obutundibwa nga butobekeddwa mu langi ez'enjawulo. Emabega w'obutebe buno eriyo omuddo era ng'eriyo n'ebizimbe bisatu. Ebizimbe bibiri bya maduuka ekimu kisiigiddwa langi emmyufu ne kiwandiikibwako ebigambo ebyeru ekirala kiteekeddwako amadinisa ag'ebyuma n'enzigi era nga watuddewo abantu. Ekizimbe ekiri wakati w'ebizimbe bino nnyumba nkaddekadde era ng'amabaati gaayo makadde wateekeddwawo ppikippiki.

Eggaali maanyigakifuba esibiddwako amatooke, omutto gwayo gusibiddwako olugoye olwa bbulu era nga mu maaso eteekeddwako olugoye olumyufu. Amatooke agamu gasibiddwako obukutiya wansi sso ng'amalala gasibiddwa nkoba.

Mu ttale ewali obutiititi n'ebikoola ebya kiragala ebingi ddala, waliwo ekisodde ekitambula era ng'ekisodde kino kiyina langi bbiri; enzirugavu ne langi enjeru.

Ekizimbe ky'amaduuka kiriko emiryango esatu. Omulyango gwa wakati muggule era ng'enkondo zaagwo zisiigiddwa langi enjeru, ziwandiikiddwako ebigambo ebya bbulu. Omulyango ogusembayo gugguddwako katono era nga ku mulyango omuggule guno waggulu waliwo obupande obuteekeddwawo obusiigiddwa langi emmyufu n'eya kyenvu. Omulyango omuggule guno gulaga nti ddwaliro.

Omwala ogwawula amayumba gukulukutiramu amazzi amacaafu era nga ku ludda olumu olw'omwala guno eriyo amayumba, ne ku ludda olulala eriyo ekkubo era eriyo n'amayumba, eriyo n'omusingi ogutannaggwa era ng'eriyo n'omuntu atambula mu kkubo. Ku mwala kuno kuliko olutandaalo abantu kwe bayita.

Nnayikonto ezimbiddwako sseminti wansi ewatuula ebidomola era nga waliwo ekidomola ekya kyenvu, ezimbiddwako enkondo okugyetooloola era nga ku nkondo emu kuteekeddwako bbaketi eya bbulu w'eri waliwo oluguudo olw'ettaka era nga ku luguudo luno ku mabbali eriyo emiti n'ensiko enkulu ddala.

Amabanda galina langi eyakiragala agalabika obulungi ennyo. Galiko obukoola obutonotono era obwakiragala, amabanda buti obwefaanaanyjriza ebikajjo era nga bukozesebwa mu kuzimba amayumba.

Engalo ezikutte ekyennyanja, ekyennyanja kino kirina obutonnyeze obuddugavu. Ku mumwa gwakyo kiyinawo langi enjeru era nga kyasamye. Ekyennyanja kiriibwa ng'enva era nga kitundibwa nga ekyamaguzi.

Ezzike litudde mu kabira akasaakaatidde era nga waliwo n'emiti emitonotono lyetooloddwa ebikoola ebya kiragala. Ogumu ku mikono gyagwo ligukwasizza ku ttama nga lirabika lirina kye litunuulidde waggulu.

Ennimiro eya musiri gwa kasooli erabika obulungi era nga kasooli ono akyali muto. Mu maaso g'omusiri guno eriyo emiti egiwerera ddala era ng'emiti gino gyonna giriko amatabi n'ebikoola ebya kiragala.